Biɛhigu shee lora nim kuli kparimmi ka zamaatu gna kparim waya nim bɛ bi zuɣu saa ka pol nim saya ka niraba kuli chani pala maa zuɣu tihi gba bɛ bi biɛhigu maa shee maa loori nim maa shɛŋa kama nyɛla zaɣ vakaɣili ni zaɣ piɛla

Anfooni yaarigu ka doo zaŋ kpa o nimbila kom toobu shee paɣa gbubi waana kurigu ka ye liiga piɛlli ka so jinjam waɣinli so zaŋ gbambila zaɣ’ vakahili n-zaŋ taɣi awaana maa noli tihi gba kuli laɣim be bɛ behigu maa shee

Silimiin’ paɣa kpa ninkpara ka ye liiga’ piɛlli ka zaɣ’ sabila gabi di ni Bihi laɣinya ti gaagi o bihi maa so bi piri namda ka shɛba piri pabtipabti bɛ zaa kuli niŋla suhupiɛlli duu za bɛ nyaanga ka peenti kala piɛlli ka zaɣ’ sabila gabi di ni

duu puuni na'chiinsi binyɛra beni ka anfooninima tabi dukpuna kuɣu za duu maa ni ka kuɣu maa kama nyɛ zaɣ'vakahili kadufiɛya pa kuɣu maa zuɣu flaawaasinima gba za duu maa ni ka shɛli yili takoro duu maa kama nyla zaɣ'piɛlli ka di takoriti nyɛ zaɣ'sabinlli

Kohamma shee ka paɣaba ku laɣam ʒiya bi zaŋla daguli balibu balibu tamtam bi tooni n niŋ piɛri zuɣu paɣa ʒiya ka yɛ liiga ka di nyɛ boɣa bihi ka bi bob bobga loori bɛ bi nyaanga

Matuuka yiɣrigu puuni ka niriba sheerina. Paɣ' ye liiga sabibinli ka so jinjam sabinli ka gbubi baaji dozim ka zanŋ nangban pobirigu pobi o noli. Bia niŋ suhupielli ka gbubi diema bini ka matuuka yiɣrigu maa kama nye zaɣ'pielli ka zaɣ' ʒee be di loŋ ni.

Motokia lɔɣu puuni ka paɣiba ʒia ka motokia dirava gba ʒia o yɛla liiga dozim ka zaɣ' sabila gabi di puuni motokia maa kama nyɛla zaɣ' nuɣuso tihi be bɛ nyaaŋa ka mo' kuma gba dinni

gabiga ka paɣisara kuli ye neen- yinsi ka laɣim n-voora dɔbba be bɛ tooni ka linjimanima be dɔbba maa nyaaŋa tantenima sansaya ka tanteni---m-a kama nyɛ zaɣ' piɛlli ka

gbansabila n-ye bɛ kaya ni bɛ taada nɛma ka niŋ suhupiɛllli bɛ pirila gabiranima ka gbubi bɛ diɛma binyɛra so zaya ka so chinchini piɛlli ka gbubi kpaa ni kurigu o nuu ni

ŋarim puuni ka niraba bɛ ŋarima ayi n pa kom maa zuɣu ka niraba ayi bɛ shɛli ni ka niraba ata gba bɛ shɛli ni piɛri taɣi bi ni bɛ shɛli polo maa ka tihi gba bɛ kom maa nangbani kpansi niraba anahi bi yɛ liiga ka bi yino yɛ liiga boɣa bihi ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ

Situra kɔhibu shee paɣiba ku laɣimmi ʒiya ka chinchina yiliyiliya chinchina maa zaɣ' bɔbili n-nyɛ li ka di kama nyɛ zaɣ' bɔbili zaɣ' dɔzim beni zaɣ' taŋkpaɣu beni zaɣ' nuɣiso beni zaɣ' piɛla beni paɣ' so ye liiɡa dɔzim ka zaɣ' taŋkpaɣu niŋ o daaʒiifu yaɣili

Gbansabila n ʒɛya paɣaba ni dabba doo ʒɛ paɣa nyaanga ka gbubi yɛ duɣurigu ka yɛ duɣurigu maa kama nyɛ zaɣ nuɣso ni zaɣ sabinli paɣa yɛ tan nuɣso o nyingoli ni ka zaɣ piɛlli gabi di puuni paɣa so gba ʒɛ o nyaanga ka pobi o nina

gbaŋpiɛlla mini gbaŋsabila n-laɣim wari wahi gbaŋpiɛla maa laɣimmi ye neen'yinsi ka gbaŋsabila ye bɔɣ'bihi ka di nyɛ zaɣ'sabila ka so chinchina bɛ zaa kniŋla suhupiɛlli n-wari wahi maa ka laɣim kuriya

Dabba ata ʒɛya ka gbubi dalibihi ayi yino yɛla liiga dozim ka pili zipiligu ka niraba ayi yɛ liiga boɣa bihi ka bi pili zipiligu kodu tihi bɛ bi ni bɛ shɛli maa ka mori gba biɛni ka tihi do bi nyaanga

Niriba kuli gbubi gbubila dapaɣila bɛ nuhi ni dapaɣila maa shɛŋa kama nyɛla zaɣ'ʒee ka namba piɛla sabi pa di zuɣu ka bɛ pili zipili ʒɛhi ka ye liiga sabila yino yela liiga dozim ka zaŋ bini ʒee lo o zuɣu tihi be bɛ nyaaŋa.

Paɣa n ʒia paɣa maa nyɛla gbansabili o pala sari piɛlli ka ye liiga piɛlli o gbibila takara o nuuni silimiinsi gba n ʒi taɣali ŋɔ bɛ ʒila kuɣu zuɣu ka doo ʒɛya ka ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka pili zipil'sabinli.

Sarati n niŋ palli zuɣu loori karili saɣamya zani ka taapooli pili di zuɣusaa taapooli maa kama nyɛla zaɣ sabinli niraba ʒɛ loori maa tooni ka yɛ boɣa waɣala loori shɛŋa gba ʒɛla di luɣuli ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli so ba moto bɛ loori maa nyaanga

Duu puuni duu maa tiŋgbani kama nyɛla zaɣ’ piɛlli teebuli zaya ka kuɣusi be teebuli maa lɔŋ ni ka binyɛra ayi tam teebuli maa zuɣu duu maa zuɣusaa gba siilin nyɛla zaɣ’ piɛlli teebuli maa kama nyɛla zaɣ’ taŋkpaɣu

bihi ayi n-ʒi suɣuli puuni ka gbubi malifa dɔri bi'yino yela liiga vakahili ka di nyɛ bɔɣ'bihi ka zaŋ malifa yili o nyinŋgɔli ka yino ʒia mɔri be bɛ nyaaŋa suɣuli maa pili la mɔri ka dalim

lori zuɣ' saa ka lori kuli dun ʒɛya ka yɛ liga nim ka anƒɔni nim pa di zuɣ' be gbabi tuuta nim ka anƒɔnim pa di zuɣ' lori maa kama gba nyɛla zaɣ' dozim anƒɔnim ŋɔ kuli tabtabili tihi bɛ dini shɛɛ ka tihi gba vubiyana

Kohima shee niriba kuli ʒɛn ʒɛmi. shebi pil zipilti ka shebi be pili. Doo pili zipiligu ka di zuɣu saa ka pindigu ka ye liiga piɛlli ka di nye boɣ'waɣila ka nyaɣi baaji ka gbubi sheli o nuuni. Tihi be bɛ nyaaŋa ka flaawaasinim gba be bɛ zuɣu saa. Zipilti gba kuli yili yilla duu

Palli zuɣu sarati niŋya loori maa kama nyɛla zaɣa piɛlli doo zaŋ nuchee baŋ zaŋkpa o tibli loori sheli za dinsaɣim maa nyaanga ka niriba kuli laɣim n ku n zaya tihi gb. be bɛ nyaanga ka yili gba za bɛ luɣuli.

Kom n doya ka ŋarima panpa kom maa zuɣu ŋarim maa shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka zaɣ sabila gabi di puuni tihi bɛ kom maa yaɣa ka yili kara gba bɛ di yaɣa